Oomishoonni suuqii yookin supparmaarkettii kana keessatti gurguramaa jiran kunneen firiiwwan kan akka:qullubbii adii, qullubbii diimaa, burtukaana. maangoo, moosee ,loomiihundee diimaa ,muuzii fi avokaadoo faa yoo ta'an fayyaa qaama namaatiif oomishoonni kunneen hedduu barbaachisoo dha.

Bosona keessa yeroo deemamu ofeeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Sababiin isaas bakka sana keessa waantota nama miidhuu danda'an baay'eetu jira waanta ta'eef namoonni irraa ofeeggachuu qabu jechuudha. Kana jechuun bineensota hamoo nama nyaatan fa'aa waanta qabuuf irraa ofeeguun barbaachisaadha.

Dargaggoonni baay'een akka bashannanaatti taphawwan ammayyaa irratti yeroo isaanii ni dabarsu. haa ta'u malee, taphni kun garmalee kan taphatamu yoo ta'e yeroo dargaggootaa kan ajjeesuu fi dinagdee biyyaa kan gadi buusudha!

Itoophiyaan biyya dorgommii ispoortiidhaan namoota hedduu dirgomsiisuudhaan magaalota hedduu keessatti kan babal'isaa jirtudha. Magaalaan wal qixxee jedhamtu kun gumii yookiin garee mataa isaa danda'e yoo ta'u, alaabaa mataa isaa danda'e kan qabudha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jiru kun wantoota nyaataaf oolanidha. wantoonni nyaataaf oolan kunis kanneen akka cunfaa addaa addaa, kanneen akka daabboo fi kanneen kana fakkaatan argaa jirra.

Maatiin kamuu yookiin haadhaa fi abbaan kamuu ijoollee isaanii kunuunsanii guddisuun dirqama isaaniiti. Daa'imman isaanii kunuunsuu keessatti immoo haatis ta'ee abbaan gahee walqixa qabu. Daa'imman isaaniif uffata walfakkaataa bituu ni danda'u.

Kun nama kophee miila tokkoo kaawwatee isa kaan ammoo harkaan qabee jiruudha. Kopheen kun bifa adii fi gurraacha kan qabu yoo ta'u. pilaastika irraa kan hojjatameedha. Jalli isaa yookiin ammoo dhabbanni isaa pilaastika jabaa irraa kan oomishamedha.

Iddoon kun maalidha? Iddoon kun mana marga citaa jedhamu irraa ijaarame qabatee jirudha. Manni kun iddoo inni itti ijaarame lafa marga lalisaa fi mukkeen dhedheeron uwwifamee jirudha. Namoonni iddoo mana kanaa dhaabbatanii jiru.

Allaattiiwwan hedduu gosni tokkoo kun, qarqara galaanaatti argamu. Allaattiiwwan kunneen boca adda ta'e morma dheeraa fi jallataa ta'e kan qaban yoo ta'u, dheerinni fi hammi allaattii kanaas daran guddaa dha. Allaattiiwwan kunneen dandeettii balali'uu hin qaban.

Hawaasni kamuu Aadaa qaba. Aadaa isaa immoo karaa adda addaan ibsachuu danda'a. Hawaasni Oromoo hawaasaa Aadaa hedduu fi miidhagaa qabu yommuu ta'u, aadaawwan hawaasichi qabu keessaa aadaan uffannaa Oromoo isa ijoodha.

Kun meeshaa ittoon itti hojjatamudha. Meeshaan kun sibiila irra kan tolfamu yoo ta'u, Ittoo fi wantoota bilchaachuu qaban kanneen biroo itti bilcheessuuf meeshaa gargaarudha. Meeshaan kun lama ta'ee kan argamu yoo ta'u guddaa fi xinnaadha.

Foolisoota hedduu dirree irra hiriiraan alaabaa biyyaa qabatanii dhaabbachaa jiraniidha. Foolisoonni kunneen uffata halluu gurraachaa fi cuquliisa qabu uffachaa jiru. Akkasumallee hojjaa miila isaaniitti erbee halluu adii qabu hidhatanii jiru.

Muuziin yeroo ammaa bakka hundatti sanyii naannoo sanaaf ta'u filatamuun oomishuun jalqabameera. Kana irraa ka'uudhaan mootummaan biyya kanaa qonnaan bultootaaf hubannaa kennuudhaan akka isaan waanta kana irraa galii dabalataa argatan taasifamaa jira.

Kun mana baruumsaa keessa iddo itti barattoonni kubbaa harkaa itti taphataniidha. Bakka kanatti barattoonni baay'inaan walitti qabamanii argamu. Dallaa mana baruumsaa kana qarqara isatti biqiloonni ni argamu. Bakka kana gara mooraa alatti maaltu argama?

Konkolaataa karaa irra deemaa jiru kan fe'umsa uummataa ta'e argaa kan jirrudha kunis halluun isaa gosa gara garaa yoo ta'u innis diimaa keelloo fi gurraacha kan ofirraa qabaachuun argamaa jirudha.

kun biqiltuu baala jajjabaa algee fakkaatu qabuudha, biqiltuun kun gubbaa isaarraan waan akka habaaboo fakkaatu kan bifa diimaa qabu wayii qaba. Biqiltuu kana dudduubaan biqiloota kan biraa baay'eetu argama. Baalli biqiltuu kana dhedheeraadha.

Qalamni barreeffamaa ja'a tarree galanii jiru. Qalamni barreeffamaa kunneen halluu gosa adda addaa lama qabu. Isaaniis gurraachaa fi adiidha. Maqaan qalama kanaa leeksii jedhama. Innis gara fuuldura isaatiin fiixee qara qaba.

Haadha manaa fi abbaa manaa ijoollee isaanii lama faana dhaabachaa jiru. Uffati kan hunda isaaniyyu adiidha. Isheen mataa ishee irraa koofiyyaa giiftii duree ta'uu ishee agarsiisu kaawwattee jirti. Namichi immoo faaya mormaa kaawwatee jira.

Kuni namooti konkolaataa meeshaa fe'u yaabbatanii osoo deemaa jiraniiti. Konkolaataan kun gosa konkolaataa fe'iisaa Ayizuuzuuti. Duuba konkolaataa kanaa ammoo namoonni oliif gadi deemaa jiru. Fuuldura konkolaataa kanatti, xiqqoo irraa fagaatee biqiloonni fi mukkeen gurguddoon ni argamu.

Kuni loogoo mana maree dhaabbilee amantaa Itoophiyaati. Loogoon kun boca geengoo walakkaa qaba. Naannawa isaarra barreefamni afaan Amaaraa fi afaan Ingiliffaan maqaan dhaabatichaa irratti barreefamee jira. Gidduu loogoo kanaatti maaltu argma?

Shamarreen miidhagduu magaalli morma lookoo uffata aadaa uummata Walaayittaa uffattee dhaabbachaa jirti. Isheenis rifeensa ishee irratti abaaboo godhattee morma. ishee irratti amartii fannoo hidhattee harka ishee wandaboo irra keewwattee dhaabbachaa jirti.

Alaabaan mootummaa naannoo Oromiyaa fi alaabaan mootummaa feederaalaa Itiyoophiyaa wal cinaa dhaabbatanii jiru. Bubbeen alaabaa wal cinaa dhaabbatanii jiran kana mirmirsaa jira. Fuuldura alaabawwaniitti kutaan barnootaa alaabaa Abbaa Gadaan faayame ni argama.

Namni uumama lafa irra jiraatu keessaa uumama ijoo fi bineelda manatti galudha. Manni ammoo bifa adda addaan ijaaramuu danda'a. Fakkeenyaaf manni naannoo magaalaatti ijaaramu bifa namatti toluu fi ammayyaatiin kan ijaaramudha.

namoota baayyatanii waltajjii irratti sirbaa jiran argaa kan jirrudha. namoonni kunneen ammoo saalaan dhiiraaf dubartoota yoo ta'an isaanis uffata aadaa uffatanii kan jiranidha. namoonni meeshaa muuziqaa taphatanis cinaa isaaniitti kan argamanidha.

Kun midhaan lafa baay'ee bal'aa fi lafa diriiraa ta'e irra bifa saayinsawaatiin deeggaramee facaafameedha. Bo'oon isaa fageenya wal qixaa walirraa fagaachuun tooraan facaafame. Midhaan kun guddatee, firii godhatee, gogee jira.

Biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana humni ibsaa guddaan maddisiifamuu hordofee utubaan sibaalaa baay'ee guddaa ta'e dhaabbachuudhaan uummata biyya kanaatiif tajaajila kennaa jira. Biyya kana irra darbees yeroo ammaa gara biyyoota hollaattis geeffamuudhaan gurguramuu eegaleera.

Meeshaa Akka geejjibaatti tajaajilu Kan namni Iddoodhaa gara iddootti sochoosudha. meshaan kuni ba'a garagaraa gubbaarra goonee ittiin oofuuf oola. jala. isaatii gommaa naanna'u Kan qabu yoo ta'u Kunis ulfaatina Kan hir'isuudha. meeshaan Kun gurraachadha.

Dhugaatiiwwan yeroo ammaa kana waarshaa keessa seenuun oomishaman danuutu jiru. Isaan keessaa dhugaatiin kun tokko yommuu ta'u, dhugaatii nama macheessuu keessatti qooda hin qabnedha. Maqaan dhugaatii kanaa maal akka ta'e himuu ni dnadeessaa?

Holqa Soofumar holqa beekamaa biyya keenya keessatti argamudha. Innis guutun isaa dhakaa yoo ta'u, dhakaa boca garaagaraa qabu kan keessi isaa bishaan ciisee jirudha. Holqa kana namoonni baay'een deemanii ni daawwatu.

Kun oomisha dibataa kan qodaa pilaastikaatti naqamuun saamsamee argamuudha. qodaan kun kan argamu lafa irrattidha. Qadaadi qodaa kanaa bifa diimaa kan qabu yoo ta'u, hammi qodaa kanaa guddinni isaa giddu galeessadha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun wantoota addaa addaati. wantootni kunis kanneen akka biqiloota fi horii addaa addaa kan taa'anidha. akkasuma illee bishaan tabba irraa asi gad kan bubbisuudha.

Dhugaatiin araqee jedhamu bifa aadaatiin oomishamee kunoo akkasitti namaaf kennaman. Meeshaaleen araqee kana oomishanii namaaf kennan keessaa muraasni kan akka Okkotee, koddaa, xuwwee fi kan kana fakkaatanidha. Abiddaan hojjetamaa jira.

Kuni loogoo dhaabbata Feesbuukiiti. Loogoon kun duubni isaa halluu cuquliisa kan qabu yoo ta'u, barreefami 'feesbuuk' jedhu gidduu isaatti halluu adiidhaan barraa'ee jira. dhaabanni Feesbuuk kuni qabeenya abbaan qabeeenyuumaasaa kan eenyuuti?

Oomishoota akka addunyaatti oomishaman keessaa kan bu'aa guddaa qonnaan bultootaaf kennuu danda'an baay'ee isaaniiti. Kanneen keessaa tokko Abukaadoodha. Kun immoo firii baay'ee buusuu waanta danda'uuf akkasumas gara gabaa yeroo dhaqu gatii guddaatti gurguramuu waanta danda'uuf baay'ee gaariidha.

Kun artist Farahaan Sulee kan jedhamu yoo ta'u haadha manaa isaa faana gaafa sirba hojjatuudha. Farahaani fi haati manaa isaa uffata bifa adii qabu uffatanii jiru. Haati manaa isaa addarratti callee kaawwattee jirti.

Ogeessi fayyaa turtii fi dadhabbii baroota dheeraan booda hojii yaalii fayyummaa dhukkubsataa irratti kan raawwatudha. Ogeessonni fayyaa kunneen gochaa yaalii fayyaa raawwachuu irratti kan argaman yoo ta'u, anniisaa guddaan uummata isaanii tajaajilaa jiru.

Namoonni hedduun handaara haroo irra tarree galanii irreeffachaa jiru. Namoonni kunneen uffata aadaa Oromoo adii uffatanii harkatti marga jiidhaa fi ilillii birraa qabatanii gadi jedhanii haroo irratti irreeffachaa jiru .

Namni siyaasaa lammii biyya Ameerikaa ta'e dhaabatee sagalee kaka'uumsa filannoo gochaa jira. Namni kun maqaan isaa Joo Baayidan kan jedhamu yoo ta'u, pireezidantii akkasumas itti aanaa pireezidantii biyya Ameerikaa ta'uun paartii deemookiraatikii bakka bu'uun tajaajileera.

Kun shubbistoota dhiiraa fi dubaraa tarree galanii shubbisaa jiranidha. Shubbistooni kunneen uffata bifa adii qabuu fi bifa gurraacha qabu uffatanii shubbisaa jiru. Bakki shubbistoonni kun itt argaman mana cinaadha. shubbistooti kun dargaggootadha.

Biyyi kun jirbii oomishuudhaan ni beekamti. Kun immoo namoota baay'eedhaan gara tajaajila itti aanuutti dabarfama. Kana waanta ta'eef warri oomishanis haamilee guutuudhaan oomishaa jiru. Kun immoo biyyi keenya uffata oomishuu akka addaan hin kunneef gargaaraa jira.

Wanti amma suuraa isaa argaa jirru kun kaameera kan taheedha. kaameeraan kun bareedaa Fi miidhagaa namoonni suuraa addaa addaa ittiin kaa'aniidha. akkasuma illee kaameraan kun bifti isaa gurraachaa kan taheedha. kaameeraan kun faayidaa hedduu qaba.

Akka taappellaa gidaara balbalaa irratti maxxanfamee jiruutti, iddoo daldalaa meeshaalee ijaarsaa kan abbaan qabeenyummaa isaa Fiqirasillaasee ta'eedha. Taappellaa kana irra karaa ittiin abbaa qabeenyaa kana qunnamuun danda'amu illee, waan akka lakkoofsa bilbilaafaatu mul'ata. Bakkichi yeroo kanatti cufaadha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma as irra suuraa isaanii argaa jiru kun saalaan dhalaa kan taa'an ijoollee dubaraa ykn ijoollee shamarranii baay'ee bareedoo fi baay'ee miidhagoo taa'anidha. akkasuma illee Shan taa'anii dhaabbachaa kan jiranidha.

namoota baayyee hiriiraan dhaabbatanii jiran argaa kan jirrudha. isaanis namoota humnoota qaama nagaa eegsisan yookaan ammoo poolisoota yookaan milishoota jedhamuun kan beekkamanidha . isaanis uffata seeraa isaanii uffatanii kan jiranidha.

Iddoo kanatti wanti nutti argamaa jiru kun wantoota addaa addaa kan tahedha. wantootni addaa addaa argamaa jiran kun kanneen akka mana, nama, horii addaa addaa fi kanneen kan fakkaatanidha. akkasuma illee biqiloonni addaa addaas argamaa jiru.

Kun meeshaa harkaan lafa itti qotuuf yookiin shoggoruuf gargaarudha. meeshaan kun sibiila irraa kan tolfamu yoo ta'u, dameewwan isaa kun gurra jedhama. Kanaafuu meeshaan kun gurra sadi qaba. Meeshaan kun maal irra kaa'amee argama?

Iddoo kanatti namicha diimaa furdaa kan taheedha. namichi kun taahee kitaaba wayii dubbisaa jira. akkasuma illee uffannaan namicha kanaa suufii tahee bifti isaa cuquliisa kan tahedha. namichi kun sagalee guddistuu fayyadamee dubbachaa kan jirudha.

Paappaayyaan nyaata baay'ee jaalatamaadha. Nyaata kana namoonni soorrachuudhaan jireenya isaanii gammadaa taasifatu. Kun immoo fayyaa namaatiifis baay'ee gaarii ta'uu isaa irraa madda. Kanaaf jecha yeroo ammaa namoonni baay'een oomisha isaa irratti bobba'uudhaan bu'a qabeeyyii ta'aa jiru.

Ooyiruun lama gamaa fi gamana jiran midhaaniin guutamanii jiru. Ooyiruun lachuu sanyii qamadii facaafamanii jiru. Ooyiruu lamaan jidduu laga yaa'aa jirutu addaan baasee jira. Qamadii margaan asirratti mul'achaa jiru kun sararaan kan faca'eedha.

Ispooriin fayyummaa namaaf ga'ee guddaa qaba. Ispoortiin gosa hedduutu jira. Isaan keessaa taphni kubbaa miilaa isa tokko. Garee kubbaa miillaa tokko keessa kan waliin taphataa immoo waliin ta'anii Suuraa ka'uu danda'u.

Mootummaan naannoo Oromiyaa akka naannoo kanaatti bara hojii isaanii keessa hojii boonsaa ta'e hojjechaa jiru. Kana irraa kan ka'e bakka hojiiwwan kun itti hojjetamanitti argamuudhaan dhagaa bu'uuraa dhaabuufi kan xummuraman immoo eebbisiisaa jiru.

Manni kun dhagaa fi simmintoo irraa waan ijaaramee jiruuf jabaa fi cimaadha. Kanaafuu umurii dheeraa jiraachuu kan danda'udjha. Mana miidhagaa bifaa fi boca bareedaa qabudha. Manni kun mana nama dhuunfaati.

Mana baayyee bareedduu taateefi keessa jiraachuuf nama hawwatudha. Innis mana jireenyaa ammayyaawaa jennees waamuu kan dandeenyudha. Kunis meeshaalee gosa gara garaa irraa kan ijaarramedha. Fakkeenyaaf sibiila, dhagaafi simmintoo akkasumas wantoota biroo irraati.

Kun oomisha boqqolloo maasii guddaa fi bal'aa irratti oomishamaa jirudha. Oomishi boqqolloo kun sararaan kan faca'ee yoo ta'u bifa namatti toluun margee guddachuu irratti kan argamudha. Gidduu oomisha kanaa ammoo karaa namoonni miilan irra deemantu jira.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun iddoo namoonni addaa addaa itti bashannanu ykn itti booharan argaa jirra. akkasuma iddoo namoonni itti bashanaan waan taheef kanneen akka dikureeshii addaa addaan qophaa'ee jira.

Ambasaaddar Diinaa Muftii jedhama. Ministiira ministeera dhimma alaa Itoophiyaati. Miidiyaa Faanaa jedhamu faana gaafa waliin dubbii godhan mul'atu. Jala fakkii kanaatti barreeffami Afaan Amaaraan barraa'e akka jedhutti Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun ishee waan hin oolle kan jedhutu jira.

Qonni hojii biyya Itoophiyaa keessatti sadarkaa olaanaa irra jirudha. Kunis sababa biyyattiin lafa gabbinaan badhaadhaa qabduu fi hojjettoota qonna aadaatiin jiraatan danuu waan qabduufidha. Namichi kun sangoota isaan lafa qotaa jira.

Bakka kanatti kan argamu daandii baaburaa(hadiidaa) fi Baaburadha. Baaburri geejjibaaf kan ooluu yommuu ta'u Al tokkotti namoota hedduu bakka tokko irraa bakka biraatti geejjibuuf baay'ee gaariidha. Yeroo ammaa kanattis tajaajila si'ataa kennuu irratti argama.

Abban warraa fi haati warraa ijoollee isaanii waliin akka maatiitti suura ka'aa jiru. Haatii, abbaan fi ijoolleen hundi isaanituu uffata aadaa adii uffatanii tarree galanii dhaabbachaa jiru. Duuba irratti gamoon Baankii Daldala Itiyoophiyaa ni mul'ata.

Namichi tokko gidduu meeshaalee midhaan itti daaksisan taa'ee as ilaalaa jira. Namichi kuni kofoo gabaabaa uffatee kan jiruu fi harka isaa gamaa gamanatti diriirsuun meeshaalee midhaan ittiin daaksisan tuqee jira.

Suuraa kana irratti kan arginu Kun huccuu shurraaba jedhamu kan nutti agarsiisu yoo ta'u Kunis halluu daalacha gara irsaasiitti deemu kan qabudha. Shurraaba kanas baay'inaan shaamarran caala dhiironni kan itti fayyadamanidha.

Dibata rifensaa argaa kan jirru fi innis kan inni jiru ammoo kutaa mana namaa keessa yoo ta'u innis lafa isaa taa'ee kan jirudha. Maqaan diabata kanaa maal jedhama? Maal irraammoo hojjatama?

Kun Dubartii kabajaan bishaan harkaa nama dhiqachiisaa jirtuudha. Namni harka dhiqatu kun teessoo luka sadi qabdu irra taa'ee dhiqachaa jira. Intalli harka dhiqachiisaa jirtu ammoo qodaa ittiin harka nama dhiqachiisan qabattee bishaan buusaafi jirti.

Kun bineensa bosonaa Gafarsa jedhamuudha. Bineensi kun gaafa jajal'aa ta'e kan qabu yoo ta'u, beelladoota manaa keessaa sangaa fakkaata. Mataa gafarsa kanaa irra simbirroon xiqqoon tokko dhaabattee argamti. Gafarsi kun bifa gurraacha kan qabuudha.

Dhugaatii lallaafaa keessaa kan namni baay'ee jaallatuu fi erga nyaata nyaataniin booda dhugan ispiraayitiidha. Dhugaatiin kun nyaata bulleessa jedhanii waan yaadanif, namoonni baay'ee fayyadamu. Halluun qodaa kanaa immoo magariisa dha.

Kopheewwan laastikii kan dhiirota qofaaf ta'an fannifamanii bakka bittaa fi gurgurtaa isaaniitti argamanidha. Kopheewwan kunneen bifa garaa garaaa kan qabanii fi lakkoofsa kaawwattootaa adda addaa kan qabudha. Innis jabaa fi qoraattii kan namarraa dhowwuudha.

Namni suuraa irratti argamu kun ministeeraa barnoota Itoophiyaa yeroo ammaa kan ta'e fi maqaan isaa Proofeesar Biraanuu Nagaa kan jedhamudha. Namni kun seektara barnootaa biyya kanaa keessatti jijjiirama gara gara nama fidedha.

Gabaa kuduraalee keessa harmeen teessee qullubbii gurguraa jirti. Qullubbii adii fi siimaadhaan alatti kuduraaleen gosoota adda addaa kanneen akka raafuu, dinnichaa fi kan kana fakkattan gabaa keessatti ni aragmu. Kuntaalatti nammanii jiru.

Konkolaataa giddu galeessi adiin uummata feetu dhaabbattee jirti. Konkolaataa dhaabbachaa jirtu Karaa fuulduraatiin barreeffamni Afaan Ingiliffaan barreeffamee jira. Konkolaataa dhaabbattee jirtu duuba mukkeen dhaabbatanii jiean jiru. Kana malees, konkolaataa kana irraan aduun dhiyaa jirti.

Kun meeshaa dhugaatii alkoolii haraqee ittiin dhuguuf gargaarudha. Meeshaan kun maayikaa irraa kan hojjatamte yoo ta'u, lafatti yoo kufte salphumatti cabuu dandeessi. Bakki meeshaan kun itti argamu yookiin wanti inni irratti argamu maalidha?

Namni Kuni uffata halluu akkam fakkaatu qabu uffatee Jira?.areeda ni qaba moo hin qabu?.namni Kuni harka Isaa Kan mirgaatti maal qabatee Jira?.namni Kuni haalli uffannaa Isaa namoota amantaan isaanii maal ta'e biratti beekama?.

Addunyaan kun uumama dinqisiisoo fi gosa gara garaa qabattee argamti. Simbirroota balali'an, bineensota bosonaa, bineeldota manaa, mukkeen gara garaa, haala teessuma lafaa, qaamolee bishaanii fi kan kana fakkaatan. Suuraa kanarratti Simbirroota mimmiidhagoo ta'an argina.

Kun kitaaba afaan Amaarriffaan barraa'e yoo ta'u, kitaaba asoosamaati. Barreessaan kitaaba kanaa Alamaayyoo Gabrahiwoot jedhama. Qola kitaaba kanaa irratti suura aduu reefu ganama obboroo baatutu mul'ata. Akkasumas odeeffannoowwan garaa garaa waa'ee kitaaba kanaa dubbatan irratti barreeffamee argama.

Kun masaraa mootii Jimmaa Abbaa Jifaaari. Masaraan kun bara Abbaa Jifaaritti teessoo mootii ta'ee tajaajilaa ture. Bakki argama isaa Oromiyaa, godina Jimmaati. Masaraan kun yeroo sanitti qulqullina olaaanaan kan ijaarame ture.

Kun dhugaatii alkoolii biiraa burcuqqootti buufamee tarree galee jiruudha. Dhugaatiin kunnneen bakka tokkotti teessoo ittiin baataman irra kaa'amanii jiru. Naannoo dhugaatiin kun itti argamu duras ta'e dudduuba wantoota akkam akkamiitu jira?

Maxxansi kun maxxansa guyyaa kabaja fayyaa sammuu idil addunyaa irratti qophaa'e dha. Maxxansi kun haalluu cuquliisa kan qabu yoo ta'u, fakkii sammuu fi barreeffamoota muraasa of irraa qaba. Ayyaanni kabaja fayyaa sammuu onkololeessa 10 ALI kabajama.

Biyyi keenya ijaaramuu kan dandeesse dhiiga lammiilee achi keessa jiraniitiini. Kana irraa ka'uudhaan biyyi keenya yeroo ammaa yaadannoo gootota yeroo durii wareegaman sagantaalee hedduu qopheessuudhaan sirna yaadannoo taasisaa jirti. Kun immoo biyya kanaaf gootummaa ishees mul'iseera.

Asxaan kun, asxaa mana murtii aadaa Oromiyaati. Manni murtii aadaa Oromiyaa bara muraasa dura labsii caffee Oromiyaan baaseen kan hundeeffame yoo tau, dhimmoota hariiroo hawaasaa labsichaan labsaman irratti murtee dabarsuuf aangoon kennameefiira. Asxaan kun, haalluu adii irraa hojjatame.

Dooktar Abiy nama tokko hammatee kan jirudha. Innis sagantaa afxiraa godaantota musliimotaaf qopheesserratti. Sagantaan kunis tsoomii isaan hiiksisuuf kan qophaa'edha. Namtichis fuula gammachuutiin isa hammatee kan jirudha. Namoonii kuun illee dhaabbatanii isaan ilaalaa jiru.

Ooyiruu akka malee diriiree jiru irra midhaan sararaan facaafamee nargee jira. Midhaan sararaan facaasuun maloota ammayyaa oomishaa fi oomishtummaa ittiin dabalan keessa isa tokko. Midhaan margee jiru keessa mukkeen gurguddoon ni jiru.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jiru farda kan jedhamudha. fardi kun lama tahee dhaabbatee walii isaa funfachaa kan jirudha. akkasuma illee fardi kun aadaa Oromoo keessatti faayidaa guddaa kan qabuu fi beektii kan qabudha.

Kun dhugaatii alkoolii biiraa fi foon dheedhiin saanduqa qaruuraan biiraa keessa kaawwamu irra kaawwamee jira. Foon kun bifa diimaa kan qabuu fi saanii irra kaawwamee kan jiruudha. Biiraaleen gosa garaa garaallee ni argamu.

karaa guddaa magaalaa guddaa keessatti argamudha innis karaa gosoota adda addaa kan of irraa qabudha. kunis karaa konkolaataa, karaa lafoo yookaan namaafi karaa saayikiliiti. ifaanis karaa kana irraa ifaa kan jirudha.

Meeshaan kun, maqaan isaa korojoo jedhama. Korojoon kun uffata furdaa halluu magariisa fi halluuwwan biroo qaban irraa kan hojjatame yoo ta'u, korojoon kun meeshaalee xixiqqoo gosa garaa garaa keessattuu namoota saalan dubartoota ta'an keessa wantoota garaagaraa kaa'uuf fayyada.

Konkolaataan nama feetu giddu galeessi takka dhaabbcahaa jirti. Kankolaataan mul'achaa jirtu kun haaraadha. Bifti konkolaataa dhaabbachaa jirtuu cuquliisadha. Dabalataan, Konkolaataan giddu galeessi kun namoota afurii hanaga ja'aa fe'uudhaaf kan tajaajiltuudha.

Kun kophee dhiiraati. Kopheen kun gubbaan isaa bifa daalachaa kan qabuu fi ejjanni isaa bifa adii kan qabuudha. Kopheen kun hidhaa dheeraa ta'e qaba. Qopheen kun ol dheeraa yoo ta'u, qaamni isaa furdaadha.

Haadha uffata aadaa Oromoo booranaa uffatte mana keessa jirtudha. Manni isheen keessa jirtu kun mukaa fi biyyee irraa kan ijaarameedha. Mataa isheetti shaashii bifa gurraacha qabu kaawwattee argamti. Morma ishee irratti callee kaawwattee jirti.

Dacheen uumamni waaqaa keessa jiraatu uumana adda addaan kan faayamte yommuu taatu, bishaan uumama dachee faaye keessaa kan dhalli namaa itti gammaduu fi nama bohaarsudha. Keessumaa haroon immoo uumama harka namaatiin bocame fakkaata.

Gaalli dugdatti bba'aa baattee handaara galaanaa irra deemaa jira. Gaalonni ba'aa baatanii handaara galaana deemaa jiran lakkoofsan lama. Gaalota kanneen fuuldura raayyaan ittisa biyyaa tokko qawwee qabatee gonfoo mataatti keewwatee dhaabbacha jira.

Qotee bulaa oomisha isaa keessa dhaabbatee jirudha. Wanti magariisni mu'atu kun raafuu yommuu ta'u, nyaataaf garagaara. Namni kana oomishe Kun immoo gurguree galii irraa argachuu ni danda'a. Namichi Kun maaliif keessa deema?

Biyyi keenya bineensota bosonaa hedduu qabaachuudhaan beekamti. Kana irraa kan ka'e yeroo ammaa hawwata turiizimii baay'isuudhaan galii irraa argachuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru baay'eedha. Keessumaa bineensota biyya kana qofatti argaman irratti hojii boonsatu hojjetamaa jira.

Kun ummata Walaayittaa Itoophiyaa keessatti argamudha. Ummati kun uffata aadaa isaanii ibsu uffachuu tapha aadaa kan isaanii taphachaa jiru. Ummati kun bifa tuutaan walitti qabamanii jiru. Gurmuu kana keessaa namichi tokko maal waaqatti ol qabee jira?

Kuni kophee siliipparii jedhamuudha. baay'inni isaa cimdii lamadha. kopheen kun yeroo baay'ee mana keessa fi gaafa miila dhiqatan godhatama. Bifti isaanii diimaa ifaa fi koodee kan qabaniidha. kopheen kun fuuldura isaarra qaawwa geengoo ta'an xixiqqoo qabu.

Ispoortiin jabina qaamaa fi fayyummaa dhala namaaf baay'ee murteessaa waan ta'eef, namoonni kunneen uffata ispoortiif ta'u uffatanii, beeksisa hirmaattota harkisuu danda'u qabatanii adeemaa kan jiranidha. Dirree ispoortii kanaaf ta'u keessa adeemaa jiru.

Foon qalamee tartiibaan sibiilatti rarra'ee jirudha. Foon kun dudduubaan yommuu ilaalamu adii fakkaata. Barreeffamni afaan Amaariffaan barreeffamee jira. Foon kun kan rarra'ee argamu sibiila mana keessatti dhaabamee jiru irratti fakkaata.

Konkolaataa guddaan garaa duubaan ba'aa baachuu danda'u dhaabbatee jira. Konkolaataan asirraa mul'atu kun garaa fuulduraan fuulleen dudduuba isaa ittiin laaluu danda'u fuulduratti ba'ee argama. Konkolaataan kun duwwaa isaa dhaabbachaa jira.

Iddoo kanatti konkolaataa baay'ee bareedduu fi baay'ee miidhagduu kan taate argaa jirra. konkolaataan kun konkolaataa nama dhuunfaa fi konkolaataa manaa kan taateedha. akkasuma illee konkolaataa kun karaa irra imalaa ykn adeemaa kan jirtudha.

Walgahiin dhiimmoota garaa garaa irratti taasifamuun isaa faayidaa guddaa qaba. Kana waanta ta'eef dhaabbileen baay'een isaanii yaada kanatti amanuudhaan yeroo dheeraa dhimma kana irratti dabarsaa jiru. Kun immoo hojii isaanii irratti faayidaa guddaa qabaachuu danda'eera.

Kunneen daa'imman kutaa barnootaa taa'anii barachaa jiranidha. Daa'imman kunneen teessoo irra taa'anii barruulee isaaniii minjaala irra kaa'atanii barachaa jiru. Teessoon isaan irra taa'an kun fi kan isaan barruulee irra kaawwatan kun wal qabataadha.

Konkolaataan akka jirbii addaattu takka fuula ishee addana garagalchitee dhaabbachaa jirti. Konkolaataan dhaabbattee jirtu tun geejjiba uummataaf Qofaaf Oola . Innis daandiiwwan fagoo imaluu kan danda'uudha. Bifti ishee guutummaan adiidha.

Namni iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti konkolaataa fayyadamee imaluu danda'a. Iddoo itti konkolaataan hin danda'amnetti, fakkeenyaaf bishaan irra deemuuf bidiruu fayyadamu. Bidiruun muka irraa kan hojjetamu yommuu ta'u, haala salphaan bishaan irra deemuuf nu gargaara.

Bakka kanatti kan argaman immoo suuraa maatii kan yeroo isaan waliin adeeman yommuu ta'u maatiin kun abbaa manaa, haadha manaa fi daa'immaan yookaan ijoollee ta'uun imala irratti kan argamanidha. Akkasuma illee Sareen isaanii isaan waliin argamti.

Kopheen dhiirotaaf ta'u bifaa fi boca garaa garaan hojjetamee dhiyeeffamuu ni danda'a. kopheewwn kunneen bifaa fi boca adda addaa kan qaban yoo ta'u, akka beeksisaaf ta'utti miidhagfamnii kaafamanii kan argamanidha.

Kitaaba seenaa nama Taabor Waamii jedhamuun magaalaa Finfinneetti kan barreeffamedha. Qolli kitaaba kanaa harka namaa kan walitti siiqee addaan ol banamee jiru qabudha. Harka lamaan gidduudhanis biiftuu galgalaatu iftee mul'atti.

Shaamarran baay'een isaanii faaya gurraa fayyadamuudhaan miidhagina isaanii eeggatu. Waanti kun immoo fayyaa gurra isaanii irratti miidhaa guddaa geessisuu danda'a. Keessumaa yeroo uratan dhukkubbii isaa damdamachuu dadhabuudhaan madaa guddaan akka irratti uumamu ta'uu danda'a.

Kunneen dubartoota bakka bishaan itti fincaa'utti suura ka'aa jiraniidha. Dubartoota kana keessaa isheen tokko fuullee ijaa godhattee jirti. Dudduuba isaanii bakka isaan jiran kana ammoo bishaantu ciiisa. Naannawa sana biqilootatu argama.

Kun atileetii dorgommii fiigichaa biyya keessaa kan gaggeeffame irratti dorgommicha tokkoffaa ba'uun injifannoon xumureedha. Atileetin kun fiigicha gaafa xumuru harka isaa waaqatti ol qabee galaa jira. Namoonni lama ammoo ribaanii qabaniifii jiru.

Kuni habaaboo bifa keelloo qabuudha. Habaaboon kun kan uumamaan margee argamuudha. Bakki inni itti argamu ammoo idduma itti margee jiruttiidha. Dudduuba isaatti biqiloonni magariisi garaa garaa nii mul'atu. Lafti isaa biyyee gurraacha yoo ta'u, biyyeen isaa gabbataadha.

Artist Caalaa Daggafaa jedhama. Weellisaa Afaan Oromoon weellisu kan ta'e Caalaan wellisaa cimaadha. Walleewwan warraaqsaa illee sirbuun beekama. Lafa margaa irra, harka isaa miila isaa irra kaawwatee taa'aa jira. Dudduuba isaa mukkeen gurguddoon ni mul'atu.

Dardarrii lamaa fi ijoolleen dhiiraa lama harmee isaanii marsanii suuraa ka'aa jiru. Namoonni asirraa hundi isaanituu uffata aadaa Habashaa adii uffatanii jiru. Isaan keessa ishee xiqqoon morma ishee gateetti haadhaa irratti kimbil gootee jirti.

Kunneen ,hoolaa dha. Hoolaan beeyiladoota manaa keessaa isaan tokko yoo ta'an, marga soorachuun jiraatu. Hoolaan haalluuwwan garaa garaa kan qaban yoo ta'u, hoolaan isaan kun haalluu diimaa ta'e qabu. Hoolaan foon isaanii nyaataf ni oola.

Kuni iddoo namoonni cidha itti godhataniidha. Akkasumallee bakka bareedaa iddoo namoonni bashannan ta'uu danda.a. Iddoon kun bifa namatti toluun teessoon gurmuu gurmuun taa'ee jira. Iddoon cidhaa kun waltajjii illee kan qabuudha. Iddoo kana keessatti namoonni ni argamuu?

Yeroo baay'ee biyya kana keessatti balaa tiraafikaatu mul'ata. Kun immoo ofeeggannoo dhamuu warra konkolaachistootaa irraa akka dhufu nikaafama. Haata'u malee namoonni lafoo deemanis karaa isaanii qabachuu dhiisuudhaan waantota kanaaf saaxilamu. Kana malees konkolaataatti waantota baay'ee fe'eedhaan humna isaatii ol taasisanii balaadhaaf saaxiluunis jira.

Kun buna danfifamee shiniitti buufamee dhiyaatee jruudha. Shiniin kun ammoo baattoo isaa irra kaa'amee jira. Akkasuma baattoon kun ammoo minjaala irra kaa'amee kan jiruudha. Baattoo shinii kanaa irratti meeshaan fal'aana jedhamullee ni argama.

Kunneen barattoota dubara lama kutaa barnootaa keessa taa'anii argamaniidha. Barattoonni kunneen mataa isaanitti uffata marachuun fuula ifaadhaan fuuldura isaanii ilaalaa jiru. Minjaala isaan fuuldura jiru irra barruulee isaanii kaawwatanii argamu.

Manni amantaa warra Ortoodoksii sibiila, dhagaa, simmintoo fi kanneen kana fakkaatan irraa naannoo gaarreenii fi bosonaatti kan ijaaramudha. Manni kun haaluma wal fakkaatuun malla ttoo fannootiin miidhagfamee kan jiru dha.

Manni wantoota bu'uura jireenyaa ta'an keessaa isa ijoodha. Dhalli namaa bokkaa dheessuuf, aduu miliquuf, qorra miliquuf fi kan kana fakkaataniif mana fayyadama. Manni gosoota gara garaa kan qabu yoo ta’u suuraa irratti kan argamaa jiru mana Viillaa jedhama.

Bunni akka malee qarraraa fi akka malee nama hawwatu sinii bunaatti buufamaa jira. Siniin bunaa bunni itti bu'aa jiru meeshaa battee adii irra taa'ee jira. Kan malees , fal'aanni sibiilaa sinii bunaa jala taa'ee jira.

Kuni dargaggoota Oromoo alaabaa Abbaa Gadaan kootii hojjatatanii tarree galanii dhaabachaa jiranidha. Dargaggoonni kuni leenjii fudhachaa jiru. Dudduuba isaanii ammoo mukkeenii fi qe'ee namaatu mul'ata. Iddoon isaan jiran kun lafa margaa fi diriiradha.

Kun meeshaa hamma elektirikii safaruuf gargaaru kan ta'e, kan maqaan isaa maltimeetirii jedhamuufi wadaroo yookiin qunnamsiiftuuwwan garaa garaadha. Meeshaaleen kunneen saanduqa keessatti saamsamanii argamu. Quunnamsiiftuwwan kunneen maalif akka fayyadan ibsuu dandeessaa?

Naannoon Oromiyaa baay'ee bal'oo waanta taateef godinaalee hedduu qabdi. Godinaalee kana keessa immoo abbootii Gadaa baay'eetu jira. Kana irraa ka'uudhaan abbootiin gadaa naannoo kana keessa jiran yaa'ii abbootii Gadaa qopheessuudhaan marii guddaa taasisu.

Nama uffata aadaa Oromoo uffatee sirbaa jiruudha. Bakki inni itti argamu biqiloonni gosa garaagaraa ni argamu. Namichi kun uffata bifa adiifi kanneen biroon faayame uffatee harka olqabee sirbaa jira. Namichi kun harkasaatirraa sa'aatii qaba.

Kun baattoo ibsaa kan ifaan ittiin baatamuufi keessa kaa'amudha. Yeroo baay'ee baattoon kun manneen amantaa keessatti kan argamuudha. Baattoon kun qabannaa lama kan qabu yoo ta'u, qabannaa isaa kanatti jirbiin wayii itti maramee jira.

Shamarreen shinii bunaa tarree kalee rakaboota irra naqamee jiru duuba teessee buna akaa'aa jirti. Iaheenis buna ramaxa ibidda irratti akaa'aa jirti. Mucayyoo buna akaa'aa jirtu fuuldura namni tokko teessoo adii irra taa'ee jira.

Kun daandii konkolaataa dheeraadha. Daandiin kun aspaaltii yoo ta'u, konkolaataa gosa garaa garaa imalchiisuu kan danda'udha. Daandii kana irra konkolaataa garaa garaatu imalaa jira. Naannoo daandii kanatti wantoota akkam akkamiitu argama?

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Biyya keenya keessatti Fardeen baay'eetu argama. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een Farda kana horsiisanii itti fayyadamu. Namoonni biraa immoo kunuunsa isheedhaaf malu kennuufiidhaan itti fayyadamu. Kana malees biyyi keenya lalistuu wanta taateef marga gahaa ta'e fayyadamuudhan burraaqaa jiraatu.

Kun gaarii fardaa jedhama. Iddoo konkolaataan galuu hin dandeenye fi karaa gaggaabaabaa irratti tajaajila geejjibaa kenna. Fuuldura gaarii kanaatti konkolaataan deemaa jirti. Gaariin kun siibiila fi muka irraa kan tolfameedha.

Biiroo mana hojii keessatti meeshaalee baay'ee agarra. Haata'u malee bakkaa bakkatti waanti adda isa taasisu teessoo abbootiin aangoo irra taa'anidha. Kun immoo hojii bakka sanaa haala salphaadhaan akka hojjetan taasisuu keessatti qooda guddaa qaba.

Saawwan gurguddoon baay'een iddoo tokkotti walittti qabamanii marga goggoogaa nyaachaa jiru. Saawwn buburree fi sa'i diimtuun takka ni mul'atti. Saawwan kunneenis haala sirriin yoo kunuunfaman guyyaatti aannan baay'ee oomishuu danda'u.

Namoota baayyatanii bakka tokkotti walitti qabamanii jiran argaa kan jirrudha. Isaanis hordoftoota amantaa ortodoksi yoo ta'an guyyaa ayyaana tokkoo kabajuuf kan lafa kanatti argamaa jirandha. Maqaan ayyaana kanaa maal jedhamuun beekkama?

Namootni hedduun sirna kadhannaaf jedhanii gombifamanii kan jiran yoo ta'u, isaan keessaa namni tokko osoo hin gombifamin taa'ee kan jiruudha. Namootni kunnen uffata halluu garagaraa hedduu qabu uffatanii kan jiraniidha.

Kun konkolaataa midhaan haamudha. Konkolaataan kun midhaan maasii irratti gahe haamuun dhahee callaa kan baasudha. Maashinni kun lafa oomisha bal'aa qabu irraa salphumatti oomisha walitti qabuuf kan gargaarudha. Bakka kanatti baay'ina konkolaataa kanaa lamatu argama.

Oromoon saba guddaa qabsoo fi wal'aansoo garaa garaa keessa darbee as ga'edha. Waa'ee wal'aansoo baroota dheeraa kanaaf kitaabonni barreeffaman hedduudha. Isaan keessaa kitaabni kun tokkodha. Kitaabni kun maal jedhamee dubbifama?

Mukkeen dhedheeroo baalli isaanii magariisa ta'eedha. biqiltoonni Kuni biqiltoota naannoo bosonaatti argamaniifi baalli isaanii babal'aa Kan taa'eedha. biqiltoonni baala qaban kanneen Akka kanaa Kuni haala qilleensa naannawaa sanaa qulqulluu taasisuu keessatti shoora olaanaa qabu.

Muummichi ministeeraa Itoophiyaa doctor Abiyyi Ahimad dhimmoota adda addaa irratti mootummoota naannoo fi kaantiboota waliin ni mari'atu. Yeroo mariisisan immoo isaan dura bu'uudhaan kan mariisisanidha. Marii kana irratti mootummaan naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa argamaniiru.

Dhugaatiin kun dhugaatii juusii kan jedhamuu dha. Juusiin kun kuduraa fi muduraa gosa garaa garaa kan akka :avokaadoo, maangoo, loomii fi kanneen biroo faa irraa qopha'a. Dhugaatiin juusii faayidaalee hedduu fayyaa qaama namaaf kenna.

Dammi yeroo gurguramu qodaa adda addaatti naqamee gurgurama. Qodaan dammi keessa jiru kun kan damma isaa of keessatti mul'isudha. Guddinni qodaawwan kanaa immoo adda. Halluun dammichaa iyyuu wal fakkaataa hin fakkaatu.

Kuni kirrii yookiin wadaroo sarara elektrikaa ittin diriirsuuf gargaarudha. Bifti kirrii kanaa gurraacha fi hagi isaa qal'aa kan ta'eedha. Kirriin kun maramee lafa irratti argama. Lafti inni irra jiru ammoo seeeramikiin kan guutamedha.

Farsoon burcuqqootti guutamee lafa marga irra dhaabbatee jira. Farsoon dhugaatiiwwan alkoolii aadaa mana keesstti midhaan kanneen akka qamadii , garbuu fi shamaamee irraa kan naqamuudha. Farsoo garmalee baay'isanii yoo dhugan nama macheecha.

Namichi tokko gaarii harkaan dhiibaa jira. Gaarii namtichi. harkaan dhiibaa jiru irratti ba'aan baay'een fe'amee jira. Gaariin kun miila lama kan qabu yemmuu ta'u balfa adda addaa ittiin gatuuf kan. tajaajiluudha. Namtichi itti injatee dhiibaa jira.

mana nyaataa yookaan kaaffee guddaa kutaa mana isaa keessa argaa kan jirrudha. innis baayyee kan miidhaguufi akkasumas teessoolee gara garaa baayeen kan namni irra taa'uu fi teessoon nyaataa baayyeetu argama.

Aannan Aankar jedhamu biyya keenya keessatti faayidaa guddaa kennaa jira. Kana irraa ka'uudhaan lammiileen biyya kanaa tajaajila baay'ee irraa argachaa jiru. Kana irraa ka'uudhaan namoota baay'eetu fayyadamoo ta'e. Kun immoo warshaa aannan kana oomishuuf baay'ee fayyadaa jira.

Meeshaa faayaati. meeshaan Kuni faaya yoo ta'u harkatti Kan godhatamuudha. namoonni yeroo baay'ee faaya Kan godhatan bareedumaaf yoo ta'u iddoo tokko tokkootti Akka aadaattis ni ilaalama. faayi Kuni shiboodha. harkarraa baasuuf yookaan godhachuuf salphaa kan ta'eedha.

Haati manaa mucaa ishee harkatti baatte abbaa manaa ishee waliin kolfaa jirti. Abbaan manaa uffata keelloo uffatee kan yommuu ta'u, ishee immoouffatw daalacha uffattee jirti. Dudduuba isaaniitti immoo manni ni mul'ata.

Dibbeen akka mana amantaa warra Ortodoksiitti baay'ee jaalatamaadha. Kana waanta ta'eef namoonni baay'een amantaa kana keessa bulan seenaa isaas baay'ee isaa nutti himuu danda'u. Kana malees akkaataan rukuchaa isaa seera guddaa qaba.

Meeshaaleen sibiila kana irraa tolfaman mana keessatti tajaajila nyaata bilcheessuu gochuudhaan kan beekamanidha. Maqaan isaanii distii sibiilaa jedhamuun beekama. Distiiwwan sibiilaa kunneen jaboo waan ta'aniif, yeroo dheeraa turuu kan danda'anidha.

Mootiin kun, maqaan isaa eenyu jedhama? Mootin kun, biyya Itopphiyaa keessatti gahee akkamii waan baheef yaadatama? Bakki dhaloota mootii kanaa ,kutaa biyya Itoophiyaa kami? Mootin kun, bara kam keessa ka'ee mootii ta'ee muudame?

Kun kitaaba afaan Amaariffaan barreeffameedha. Kitaabi kun mata dureen isaa 'Yetaqollafabbat qulfi' jedha. Barreessaan kitaaba kanaa Mihirat Indatsaafaw jedhama. Qola kitaaba kanaa irratti mallattoon furtuu kaa'amee kan jiru yoo ta'u, Mallattooon ifaa dukkana keessaa tokkos qola kana irratti mul'ata.

Kun bakka meeshaaleen suphee irraa tolfaman garaa garaa itti kuufamanii argamanidha. Bakka kanatti meeshaaleen kunneen walitti qabamanii gara bakka gurgurtaatti kan dhiyyeeffamanidha. Meeshaaleen kunneen halluu diimaa fi gurraacha kan qabanidha.

Kunneen shamarran uffata aadaa Oromoon faayamanii bareedaniii argamanidha. Shamarran kun tarree galanii dhaabatanii suuraa ka'aa jiru. Shamarran kunneen faaya adda addaas mataatti hidhatanii jiru. Shamarran kun baay'inni isaanii lakkoofsaan meeqa ta'u?

Kun beeksisa Hoospitaala Phaawuloos irraa namoonni akka dhiiga arjoomaniif waamicha dhiyeessudha. Beeksisa kana irra barreeffamoonni garaa garaa afaan Amaariffaan barreefamanii jiru. Beeksiisi kun halluuwwan diimaa fi adiin kan qophaa'edha. Barreeffamaan ala beeksiisa kana irra maaltu jira?

Asxaa kun mallattoo nagaa kan agarsiisudha. Jala isaatti Afaan Ingiliffaanifii gubbaa isaatti Afaan Amaariffaan barreeffamni "Salaam" jedhu irratti barreefamee jira. Gidduu asxaa kanaa immoo yeroo baay'ee nagaatti kan fakkeefamtu gugee a'adii lama kana afaan isaanitti baala magariisa qabatanii balali'aa jirantu jira.

Iddoo kanatti wantoota hedduu lafa kana irratti argaa jirra wantoonni argamaa jiran kun kanneen akka mana fi gimbii dhagaadhana hojjetamee jirudha. akkasuma illee biqiloonni gosa garaagaraatu argamaa jira. manni amma argamaa jiru kun maal jedhama?

Dhugaatiiwwan ammayyaa gosa garaa garaatu jiru. Isaan keessaa biiraan isa ijoo fi isa baay'ee cimaa ta'edha. Biiraan garbuu irraatii waarshaa keessatti dhugaatii oomishamu yommuu ta'u, dhugaatiin akkasii kan sirriitti nama macheessudha.

Aannan sa'aa saamsamee jiru gumaan tokko suura irratti mul'ata . Aanna saamsamee jiru irratti barreeffamni Afaan Amaaraa fi Ingiliiziin ' Aannan shoolaa Fayyaa ' jedhu barreeffamee argama. Kana malees, barreeffamni adda addaa irratti barreeffamee jira.

Laga bishaan keessa yaa'udha. lagni Kuni kattaa yookaan dhagaadhaan Kan guutameedha. dhagaan Laga kana keessa jiru dhagaa halluu gurraacha qabuudha. bishaan dhagaa jalaan urataa haala riqichaatiin jiru jalaan yaa'aa jira. dhagaa irraatti margiwwan muraasni biqilanii jiru.

Kun dubartoota ba'aa baatanii jiraniidha. Dubartooti kun baay'inni isaanii lama yoo ta'u waan akka citaa wayii dugda isaanitti baatanii jiru. Isaan cinaa ammoo mucaan xiqqaan tokko waa harkatti qabatee adeemaa jira.

Waqtiileen arfan taatee mataa isaaniin beekamu. Isaan keessaa waqtiin birraa daraaraa mimmiidhagoo kan akka keelloo fidee dhufuun gammachuu jiraattotaa dabala! Keelloon yeroo ayyaanaa mana akka faayaatti kan miidhagsuu fi foolii urgaa'aa kan qabudha.

Gaalli biyya keenya keessatti faayidaa guddaa kennaa kan jirtudha. Beellanni kun keessumaa naannoo gammoojjiitti argamti. Kana irraa ka'uudhaan namoota naannoo sanaatiif faayidaa guddaa kennaa jirti. Keessumaa geejiba keessatti iddoo guddaa qabdi. Kana malees fooniifi Aannan ishee baay'ee jaalatamaadha.

Kuni biqilaa, muka guddaa Odaa jedhamuudha. Odaan ummata Oromoo biratti hiika fi iddoo guddaa qaba. Odaan kun muka addaa gannaa bona lalisuun beekamuudha. Ummanni Oromoo yeroo yaa'ii fi jila godhatu muka Odaa kana jalatti walgaha.

Qalama ittiin barreessuuf oolaniidha. qalamni kunniin bifa garagaraa Kan qabaniidha. qalama garagaraa shanitu iddoo tokko jira. qalamniwwan Kuni kitaaba yookaan waraqaa barraaffamni irraatti barreeffame tokko gubbaa jira. barreeffama kitaaba kanaarratti halluuwwan qalamawwan kanaa fayyadamaniiru.

Biiroo yookin iddoo hojii keesaatti teessoowwan gurraachi hedduun ni argamu. Kana malees, minjaala irratti kompiitarri adda addaa taa'aanii jiru. Karaa fooddaan alli ni mul'ata. Minjaala kompiitarri irra taa'aa jiru jala sanduuqni kaartoonii olkaa'amee jira.

Amala namaa keessaa ini baay'ee beekamaa gamtaan socho'uu, hojjechuu, suura ka'uu fi kannee biroonis jiru. Namoonni kun dubartii yokko waliin kaan ulee qabatanii, tokko immoo qawwee baatee dhaabatanii as ilaalaa jiru.

Doonii bishaan haroo baay'ee bal'aa ta'e irra imaltoota baatee imalaa jiruu fi gosa allattiiwwan garaa garaa fi daakiyyeewwan kan bishaan haroo kana irra qubatanii daakaa jiran. Haroon bakka bashannanaa miira namaa hawwatudha.

Meeshaalee muuziqaa keessaa baay'ee jaallatamaa fi yoo taphatan kan nama hin quufsine kiiboordiidha. Kiiboordiin nama ogummaa isaa qabuun kan taphatamu yommuu ta'u, teessuma isaa irra godhameetu taphatama. Kan dalagu immoo ibsaadhani.

Kunneen ,hoolaa dha. Hoolaan beeyiladoota manaa keessaa isaan tokko yoo ta'an, marga soorachuun jiraatu. Hoolaan halluuwwan garaa garaa kan qaban yoo ta'u, hoolaan isaan kun halluu diimaa ta'e qabu. Hoolaan foon isaanii nyaataf ni oola.

Kun meeshaa irra taa'uf gargaaruu yoo ta'u, maqaan isaa soofaa jedhama. Meeshaan kun baay'ee lallaafaa fi irra taa'uf kan namatti toluudha. Meshaan kun bifa daalachaa fi magaala kan qabuudha. Soofaa kana irra boraatiin illee ni jira.

Namoota waltajjii dhimma tokko irratti hirmaataa jiran yommuu ta'u, dhiirotaa fi dhalaadha. Namoonni kaan dhaggeeffachaa jiru kaan immoo barreessaa jiru. Teessoon isaan irra taa'anii jiran Halluu samii qaba. Dudduuba isaanitti immoo barreeffamni afaan Amaariffaan barreeffamee jira.

kuni maasii timaatimiin itti oomishamudha. Bakka kanatti timaatimiin margee guddatee firii buufatee, nyaataaf gahee jira. Bifti oomisha kanaa halluu diimaa qaba. Olgararraa ammoo samiin bifa cuquliisa qabu ni argama. Cinaa isaatti ammo lafti duwwaan illee jira.

Dacheen ykn dirree kun dachee baay'ee bareedduu fi baay'ee miidhagduu kan taatee fi jireenyaaf kan mijattudha. dacheen kun uumamaan kan baay'ee bareeddee ykn baay'ee miidhagee kan jirudha. akkasuma illee dachee kana irratti wantoota hedduu argaa jirra.

Dubartoonni durii meeshaalee aadaa bocuu fi hojjechuu sirriitti ni danda'u. Meeshaan kun suphee irraa kan hojjetamuu fi maqaan isaa okkotee jedhamuun kan beekamudha. Meeshaan kun bishaan kuusuu fi mulluu affeeluuf gargaara.

Namootni uffata aadaa uffatanii utaalaa kan jiraniidha. Namoota naannoo kana jiran keessaa inni tokko huccuu haalluu bulee qabu uffatee kan jiru you ta'u, isaan hafan immoo huccuu haalluu diimaa fi adii qabu uffatanii kan jiraniidha.

Namoota karaarra deemaa jiranii Fi namoota karaarra dhaabatanii jiraniidha. karaan Kuni karaa konkolaataan irra deemudha. karaa kana gubbaa konkolaataan halluu adii qabu tokko dhaabatee jirta. iddoo kanatti biqiltoonni dheeroon baay'inni isaanii muraasa ta'e biqilanii jiru.

Suuraa kana irratti kan arginu haadholii Siinqee kanneen jedhamanidha. Haadholiin Siinqee sirna gadaa keessatti kan beekamanidha. Sirni gadaa sirna dimookiraatawaa uummatni Oromoo durii kaasee ittiin jiraachaa as gahee fi ammas ittiin juraachaa jirudha.

Kun nama uffata aadaa Oromoo Karrayyuu uffachuun ulee harkatti qabatee dhaabachaa jiruudha. Namni kun mataa isaa akka namoota Karrayyuutti sirreeffatee jira. Bakka inni dhaabatee jiru kana duuba isaa manatu jira.

Haadha muduraalee gurguruuf daandii irratti qabattee teessee jirtudha. Gosti fuduraa isheen qabatte muuziifi burtukaanadha. Isheenis gadi jettee teessee daandii ishee dura jiru ilaalaa jirti. Meeshaan fuduraa kana irra goote kan bakkaa bakkatti socho'udha.

Shonkooraan akka addunyaa kanaatti faayidaa guddaa kennuudhaan beekama. Kana irraa kan ka'e biyya keenya keessattis warshaa sukkaaraa dhaabuudhaan namoota baay'een akka irraa fayyadaman taasisuu danda'eera. Kana malees oomishni waanta kanaa baay'achuudhaan qonnaan bultoonni bu'aa dabalataa akka argatan taasifameera.

Bilbila keenya harkaa kan itti fayyadamnu irra appilikeeshinii gosa gara garaatu argamu. Appilikeeshinoonni kunneen hundiyyuu tajaajila gara garaa kennuuf kan gargaaranidha. Isaan keessaa tokko 'Misseenjerii' yommuu ta'u namoonni ergaa barreeffamaa ittiin waliif erguuf itti fayyadamu.

Iddoo kanatti wanti amma suuraan isaa amma argamaa jiru kun kophee baay'ee bareedaa tahee fi kophee baay'ee miidhagaa tahee bitatanii kaawwachuu nama hawwisiisuu argaa jirru. akkasuma illee kopheen kun bifti isaa gurraacha.

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa amma argaa jirru kun muka fannoo ykn maskalii kan tahedha. mukni fannoo ykn maskalii kun kan baay'ee bareeduu fi kan baay'ee miidhagaa kan tahee kan jirudha.

Migirri addaan baqaqee jiru aduu irraa tarree galanii goggogfamaa jiru. Migirri baqaqaan faayidaalee hedduu qaba . Isaan keessaa muraasni masoobii, leemmaxii, gundoo fi qunnaa hodhuuf kan tajaajila irra ooludha. Innis jiidhaa isaatti baqaqfama.

Namoonni danuun seera uumamaa hordofuun uumaa isaaniif waaqeffannaa kan godhanidha. Namoonni kun marti jilbeenfatanii kan jiranii fi daa'imni tokko qofti ol jettee kan mul'achaa jirtudha. Uumaa ofii kabajuun namaaf ulfinadha!

Kun iddoo bittaa fi gurgurtaa fuduraa fi kuduraati. Fuduraaleen akka avokaadoo, maangoo, burtukaana, appilii fi kanneen biroo tarree galuun gosa gosa isaaniin kawwamanii jiru. Bifti isaanii diimaa, magariisa, burtukaanawaa, keelloo fi kan kana fakkaatanidha.

Daandii gaarii qabaachuun balaa tiraafikaa hir'isuu keessatti gahee olaanaa qaba. Daandiin kun ministeerota mootummaa dhimmi isaa isaan ilaallatuun ijaaramuu akka qabu labsiin waa'ee daandiif bahe ni ibsa. Kunis guddina magaalaaf gaariidha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun maqaan isaa maangoo kan jedhamuudha. maangoon baay'ee diimatee ykn baay'ee bilchaatee kan jirudha. maangoo kun faayidaa hedduu jiruu fi jireenya namootaa keessatti qabu.

Ameerikaan jaarraa dhiyoo keessa biyya beekumsaan fagaattee fi bulchitoota sirna Dimookiraasiin biyya gaggeessan qabaachuun beekamtudha. Muummichi Ministeeraa Joon Baayiden jedhamu kun bara isaa keessatti gaggeessummaa gaarii gochuudhaan jaalatamummaa guddaa nama horatedha!

Kopheen argaa kan jirrudha. Kopheen kunis kan baayyee bareeduufi kan baayyee namatti tolu yoo ta'u innis halluu daalacha qabatee kan jirudha. Akkasumasillee halluu adiis of irraa kan qabudha. Kaawwachuun luka keenyarraa balaa kan ittisudha.

Addunyaan keenya erga qaroominaa fi beekumsaan fagaattee, kalaqaa fi waantota haaraa qabattee dhalootaaf dhufaa jirti. Meeshaan elektirooniksii kun bilbila fuulaan hojjetu yommuu ta'u, waantota nama ajaa'ibsiisan kan hojjechuudhaan beekamu dha!

Barattoonni daree barnootaa keessa taa'anii barachaa jiru. Barsiistuun kutaa keessa barsiisota barsiisaa jirti. Barsiistuun kun uffata barsiisonni uffatan, gaawonii adii uffattee jirti. Ijoolleen barachaa jiran daa'ima xixiqqoodha. teessoo tokko irra nama sadi sadiin taa'anii barachaa jiru.

Kun iddoo hawwata turizimii kan ta'e Holqa Soofumaridha. Bakki kun Baalee, Oromiyaa keessatti argama. Holqi kun holqa baay'ee bareedaa fi akkaataan uumama isaa dinqisiisaa kan ta'eedha. Holqa kana dawwattoota baay'eetu deemuun daawwata.

Humni waraanaa biyya tokkoof murteessaadha. Humni waraanaa daangaa biyyaa eeguuf, nageenya tiksuuf, seera kabachiisuuf hedduu barbaachisaadha. Biyyi humna waraanaa jabaa qabdu ni sodaatamti. Suuraa kanarratti kan arginu poolisoota federaalaa kanneen konkolaataan imalaa jiranidha.

Kun shamarree bareeddu uffata aadaa Oromoon faayamtee bareeddee jirtuudha. Intalli kun adda fi morma isheetti callee hidhattee jirti. Akkasumas harka ishee irratti sa'aatii hidhattee jirti. Harka isheerra naannoo bobaatti ol siqee maaltu jira?

Namni kamuu jiraachuuf madda galii qabaachuu qaba. Namoonni tokko tokko mana bittaaf gurgurtaa uffataa banatanii hoojjechuun madda galii argatu. Namoonni kaan immoo uffata baatanii naannoo keessa naanna'uun namatti gurguuruun galii argataniin jiraatu

Burtukaana baay'ee bilchaate kan keeshaa irratti naqamee jirudha. Burtukaanni as jiru Kun lakkoofsaan hedduudha. Carallaan biiftuu immoo irratti ba'eera. Keeshaan inni irra naqamee jiru immoo adiidha. Burtukaanni kun maalif gadi naqame?

Kun bakka daabboo fi keekiin itti gurguramu yoo ta'u, bakki kun karaa gubbatti kan argamuudha. Ifaan garaa garaa illee bakka kanaa ni ifa. Barrefamni gurguddatee barreeffame waayee mana daabboo kanaa dubbatus gubbaa isaatti in argama.

Maxxansi kun, maxxansa odeeffannoo waa'ee qulqullina fi miidhagina fuulaa faana wal qabatuu dha. Dubartiin haalluu gogaa fuulaa adii ta'e qabdu tokko, dibata fuulaa vaaziliinii jedhamuun beekamu saamunaa ilkaan qulqulleessuuf fayyadu faana maktee fuula ishee dibattee jirti.

Kuni bosona biqiloonni gurguddoon itti argamanidha. Bosonni kun biqiloota garaa garaan kan guutame yoo ta'u, mukkeen gurguddoon asii olee samii keessa dhaabatantu mul'ata. Biqiloota kanaa olitti yoo ol ilaalamu maaltu argama?

Balfa iddoo tokkotti walitti qabamee jiruu fi namoonni immoo balfa kana keessa dhaabbatanii jiru. Konkolaataan balfa daaku immoo namoota kana cinaa jira. Namoonni Kun kan balfa keessa dhaabbatan maal hojjetu?

Kun iddoo habaabowwan garaa garaa itti gurguramuudha. Bakka kanatti habaaboo halluu garaa gara qabantu jira. Habaaboon kuni hagi isaallee baay'ee gurguddaadha. Namoonni gurguran iddoo habaaboo kanaa ta'aanii jiru. Habaabowwan kun bifa diimaa, burtukaanawaa, adii, magariisa fi kanneen biroo qab.

Haadholiin lama qoraan dugdatti baatanii daandii konkolaataa irra imalaa jiru. Haadholii qoraan baatanii daandii irra deemaa jiran duuba sibiilli ibsaa halkanii baatee jiru lama dhaabbatee jira. Daandiin gama irratti bosonni yabbuun ni argama.

Suuraan Namaa sitti mul'ataa Jiraa?.namni asitti suuraan Isaa mul'atu Kuni dhiira moo dubartiidha?.uffanni isheen uffattee jirtu uffata ispoortiif ta'u moo Kan hin taanedha?.alaabaan namni Kuni qabatee jiru alaabaa biyya kamiiti?

konkolaataa fe'umsa uummataa guddaa kan ta'e argaa kan jirrudha. innis uummata bakka tokkoo fuudhee bakka biraatti imalchiisuuf kan hawaasa tajaajidhu. innis halluun isaa diimaa, keelloofi gurraacha illee kan of keessaa qabudha.

Konkolaataan uummata fe'u guddaan buufata konkolaataa keessa ijjatee jira . Konkolaataan kun halluu cuquliisaa fi gara fuulduraan immoo halluu adii dibamee jira. Fuuldura isaa irraa wanta akka gaanfa horii fakkaatu qaba.

Manni amantaa Ortoodoksii kun gaarreen lamaan gidduutti kan ijaaramtee jirtudha. Manni amantaa Ortoodoksii yeroo baay'ee naannoo gaarreen gurguddootti sababni ijaaramuuf ilaalcha iddoo boqonnaa jedhamu waan qabuufidha. Kunis qilleensa gaarii kan harkisudha.

Kun loogoo dhaabbata 'Artifishaal Intelegebsi Inistituut' jedhamuuti. Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u, qarqara isaan naannawa isaa irratti maqaa dhaabbata kanaatu jira. Gidduu keessa ammoo mallattoo sammuu yookiin mataa namaatu jira.

Meshaaleen manaa gosoota gara garaatu jiru. Meeshaalee manaa kanneen keessaa kanneen suphee irraa hojjetaman illee hedduutu jiru. Isaan keessaa eelee, jabanaa, distii fi kanneen kana fakkaatani. Suuraa irraa jabanaa gosa gara garaa suphee irraa tolfaman argina.

Namoonni biyyee qotanii bakka bakkatti osoo sochoosaa jiraniidha. Warri dhiiraa biyyee kana lafaa qotaa jiru; durboonni ammoo biyyee qotame kana gara iddoo barbaadameetti geejjibaa jiru. Bakka isaan biyye qotan kana cinaa lafa margaatu jira.

Holqa jechuun waan bakka dhagaa guddaa hedduun keessa jiru irratti qaamni bishaanii yookin lagni yeroo darbu kan uumamuu dha. Holqi kun jijjiirama keemikaalawaa lafa irratti dhagaa fi bishaan gidduutti gaggeeffamuun kan uumamee dha.

Konkolaataan kun geejjiba lafa irraa keessaa tokko ta'ee, kan uummata danuu baachuun bakkaa bakkatti socho'uuf gargaarudha. Konkolaataan kun halluu magariis, keelloo fi diimaa kan alaabaa biyya Itoophiyaa fakkaatu ofirraa qaba.

Iddoo kanatti wanti amma nuti suuraa isaa argaa jirru kun zayitii abbaa leetirii sadii kan tahedha. akkasuma illee zayitiin kun jiruu fi jireenya namoota keessatti faayidaa hedduu qaba. faayidaa inni qabu maalidha?

Itoophiyaa keessatti namoonni hedduun Buna fayyadamu. Bunni kun immoo guyyaa hunda danfuudhaan dhugama. Kana irraa ka'uudhaan warri qabu lafa qonnaa isaa irraa galfata. Kana malees warri manaa hinqabne immoo gabaa keessaa bitachuudhaan itti fayyadamu.

Moodelli uffataa yerodhaa yerootti, guyyadhaa guyyaatti jijjiiramaa deema. Akkuma dhihee bari'uu fedhii hawaasaa wal simsiisuudhaan dhaabbanni oomisha uffataa uffata diizaayinii gara garaan ni oomishu. Kanuma irraa ka'uun shamarreen kunneen agarsiisa uffataa yookaan faashinii irratti kan argamanidha.

Namichi fuulli isaa hin mul'anne tokko kiraara taphachaa jira . Kiraarri inni rukutaa jiru bifti isaa gurracha. Kiraarri namtichi rukutaa jiru kun humna ibsaan kan hojjatuudha. Kiraarri meeshaa muuziqaa aadaa keessaa isa tokko.

Magaalaan Finfinnee dachee Oromiyaa irratti kan hundooftee fi teessoo mootummaa federaalaa ta'uun tajaajilaa kan turee fi ammas tajaajilaa kan jirudha. Bakki suuraa irratti mul'atu kun magaalaa Finfinnee bakka kiiloo 4 jedhamuu fi akkasuma illee waajjira ministeera barnootaatu bakka kanatti argama.

Dubartiin tokko rifeensa ishee bifa bareedaa ta'een qaqallistee dhahattee jirti. Dubartiin kun haalluu gogaa qaamaa diimaa ta'e kan qabdu yoo ta'u, rifeensi ishee kun hedduu dheeraa dha. Haalli dubartiin kun, rifeensa ishee itti dhahatte hedduu bareedaa dha.

Lafti rooba waggaa gidduu galeessaan argatu kamiiyyuu lafa magariisaa fi kan namatti toludha. Lafti kun marga magariisaan uwwifamee kan jiru yommuu ta'u, bineeldonni yookiin bineensonni marga dheedan akka soorataniif kan gargaarudha.

Fannoon akka amantaa warra kiristaanaatti kabaja guddaa qaba. Kana jechuun Yesuus kiristoos dhala namaatiif kan irratti fannifame waanta ta'eef akka mallattoo araaraatti ilaalama. Kun immoo amantoonni akka isaan ittiin fayyan ta'uus danda'eera.

Kuni oomisha midhaanii yookiin kuduraa fi muduraa lafa bal'aa irratti oomishamaa jiruuti. Oomishi kun bifa magariisa kan qabu yoo ta'u reefu margee guddachuu jalqabaa jira. Oomisha kana keessatti darbee darbee mukkeen gurguddoon ni argamu.

Kuni abbootiin amantaa amantii Orotodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa yeroo sirna Cuuphaa itt raawwataniif jalqabsiisan mul'ata. Abbootiin kun sadarkaa Phaaphaasummaa irra warra gahaniidha. Warreen biroos isaan dudduubaan hiriiranii argamu. Cuuphaan gochaa amantaa Orodoksii keessatti beekamu yoo ta'u bakka bishaan jirutti gaggeeffama.

Kun meeshaa elektirooniksii iddoo chaarjarii babal'isuuf gargaaru yoo ta'u, iddoo tokkoti suuqamuun meeshaalee kan biraa sadi chaarjessuu danda'a. Meeshaan kun qoqqoodduu jedhama. meeshaa kun bifa akkamii akka qabu himuu dandeessaa?

Kuni namoonni gaaddisa mukaa jalatti walitti qabamanii, tarree galanii taa'anii marii gaggeessaa osoo jiraniiti. Namoonni kun bifa geengoo uumanii taa'anii kan jiarn yoo ta'u, isaan keessaa inni tokko dhaabbatee isaan mariisisaa jira.

Barataa daree barnootaa isaa balabala duratti suuraa ka'uuf dhaabbatee jirudha. Keenyaan daree kanaa gara alaatiin fakkii garaagaraa of irraa qaba. Innis kan akka fakkii barattoota eebbifamaniifi fakkii gosoota qaama namaa agarsiisudha.

Kun kooffiyyaa yookiin qoobii bifa gurraacha qabuudha. Koffiyyaan kun gara fuuldura isaatti barreeffama halluu diimaan irratti barraa'e 'Oromoo' jedhu of irraa qaba. Giddu barreeffama kanaatti ammoo mallattoon odaa kaa'amee kan jiruudha.

Kitaabni Afaan Amaaraa mata dureen isaa ' Ka Admaas Baashaaggar ' jedhu minjaala gubbaa kaa'amee jira . Gubbaadhaan mallattoo aduu yookan mallattoo addeessaa qaba. Barreessaan kitaaba kanaa Bahaaluu Girmaa jedhama.

Adurreen dhala nama biratti baay'ee jaalatamtuudha. Kana irraa ka'uudhaan namatti madaqxee jiraatti. Kana malees soorrata Hantuuta nyaattee jiraattu malee nyaata biraas nisoorratti. Kun immoo akka isheen lubbuudhaan turtu taasiseera. Kana malees gara alaatti bahuudhaan allaattiiwwan garaa garaa soorrachuudhaan beekamti.

Mukkeen baay'ee dhedheeroo fi damee baay'ee qaban ni jiru. Muka guddaa tokko bira manni mukaa fi dhoqqee irraa ijaarame ni jira. Akkasumas, manni qorqorroo irraa ijaarame ni jira. Iddoon kuni lafa baadiyyaati moo magaalati?

Kun nama miila tokkoon lafa dhaabatee miila tokko immoo ol kaasee jiruudha. Namni kun qophee bifa adii qabu kaawwatee kan jiru yoo ta'u, qopheen kun faaya akka sibiilaa wayii of irraa qaba.

Kunneen dubartoota uffata aadaa Oromoo uffachuun sirba Shinooyyee sirbaa jiraniidha. Shamarran kunneen uffata gosa tokko uffachuun tarree galanii sirbaa deemu. Shamarran kunneen harka isaanitti marga jiidhaa qabatanii, harka isaanii walitti rukutaa jiru.

Kun atileet Qananiisaa Baqqalaa jedhama. Atileetii biyya Itoophiyaa fiigicha dheeraa fiiguudhaan beekamudha. Qananiisaan fiigicha gaggeessu keessatti yeroo baay'ee injifatee biyya isaa addunyaatti beeksiseera. Atileetiin kun saffisa olaanaa qabaachuun beekama. Morkattoota isaatiif nama baay'ee sodaatamaadha.

Suueaa kanarratti uummata Oromoo kan ayyaana irreechaa irratti argamuun irreeffachaa jiran argina. Ayyaanni irreechaa sirna galateeffannaa kan uummanni Oromoo ittiin uumaa isaa galateeffatuu fi kadhatudha. Irreecha kan malkaa fi kan gaaraa ltti qoodama.

Kuni kitaaba Afaan Oromootin barraa'e yoo ta'u, mata dureen kitaaba kanaa "OROMEESSAA" jedha. Kitaaba kana kan barreesse Girmaa Bashaadaa Damisee jedhama. Qolli kitaaba kanaa kartaa addunyaa kana mul'isu irratti kaafamee jira.

Iddoo kanatti wanti amma nuti suuraa isaa argaa jirru kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa biiraa kan tahedha. dhugaatiinnkun baay'inaan kan jirudha. akkasuma illee dhugaatiin alkooliin kan nama macheessudha. dhugaatiin alkoolii kun eessatti oomishamee?

Namani fayyummaa isaa eeggachuuf, sochii qaamaa adda addaa hojjechuu danada'a. Yeroo sochii qaamaa godhan immoo, gurmuun ta'anii fiiguu yookaan immoo qofaa fiiguu ni danda'u. Kanaan alatti madda galii argachuuf akka ogummaattis itti fayyadamuu ni danda'u.

Kun alaabaa Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Alaabaan kun halluu diimaa, adii fi gurraacha wal tarreen kan qabuudha. Gidduu isaatti ammoo mallattoo Odaa kan qabuudha. Alaabaan kun utubaa sibiilaa irratti hidhamee argama.

Laastikiiwwan kunneen mana bittaa fi gurgurtaa meeshaalee yookiin suuqiiwwan garaa garaa keessatti kan argamuu danda'udha. Bifa keelloo fi barreeffamoota waarshaa laaastikii kana oomishan of irraa kan qabudha. Waantota sasalphoo baata.

Kuni baanarii loogoo paartii badhaadhinaa fi barreeffamoota waa'ee paartichaa fi dhaadannoowwan isaa afaan Amaariffaan barraa'an qabatee argamuudha. Barreefami achi irra jiru kun halluu garaa garaan dibamee jira. Halluuwwan kunneen kan akka cuquliisa, diimaa fi magariisadha.

Kobbeen yookiin biiriin akka addunyaatti meeshaa baay'ee tajaajila guddaa kennaa jirudha. Wanti kun gosti isaa garaa garummaa qabaatus tajaajilli isaa garuu tokkuma. Kana waanta ta'eef namoonni baay'een bakka hedduutti itti fayyadamu. Kana malees mana barnootaa keessatti gaheen isaa olaanaadha.

Sardiidaan bineensa bosanaati. Bineensi kun bifaafi amala saree waliin walfakkeessu baay'ee qabdi. Kun immoo dhala namaa irraa xiyyeeffannaa guddaa akka argattu ishee taasisaa jira. Kana jechuun qorannoowwan garaa garaatiif karaa saaquu dandeesseetti jechuudha.

Biyya kana keessatti mana taalaa hedduutu jira. Manni yaalaa kun kan mootummaa irra ogeessota fayyaatiin magaalaafi bakkeewwan kaan keessatti kan banametu caala. Baay'inni mana yaalaa kun immoo uummataaf faayidaa guddaa qaba. Haata'u malee gatiin bakka kan warra dhuunfaa irraa gaafataman baay'ee qaala'aadha.

Mana barnootaa baay'ee keessatti galmi walgahii waanta hin jirreef mooraa mana barnootaa keessatti adeemsifama. Kun immoo yeroo sana bokkaan yoo roobe walgahiin sun akka addaan citu taasisa. Kanaaf galmi itoo ijaaramee baay'ee gaariidha jechuudha.

Kuni namicha karaa irratti lukkuu gurguraa jiruudha. Isa biratti meeshaan lukkuu keessa godhanii ittiin baatanii adeemantu jira. Dudduuba isaatti ammoo mana uffataa fi kopheetu mul'ata. Mana uffataa kana bira namoonni osoo dhaabatanii mul'ata.

suuraa kana irratti kan arginu kun namoota mana amantaa ortodoksii keessatti sirna amantaa isaanii gagggeeffacha jiran kan nutti agarsiisudha. kunis immoo uffata mataa isaanii kan sirna sana ibsuufi dibaabee adda ta'e kan fayyadamanidha.

Qullubbii adiin qorichummaan isaa baay'ee guddaadha. Kana irraa ka'uudhaan yeroo ammaa akka addunyaatti hojii gaariitu irratti hojjetamaa jira. Kana jechuun warshaa keessatti bifa dibataafi kanneen birootiin oomishuudhaan namoota baay'ee bira ga'aa jira.

Kuni aasxaa baankii Awaash kan ta'eedha. Aasxaa kana irratti barreeffamni afaan Amaariffaa fi Ingiliffaan barreeffame ni jira. Akkasumas, aasxaa kana irratti fakkiin kubbaa ni jira. Fakkiin kubbaa gubbaa barreeffamaa irratti argama.

Kitaabni Afaan Ingiliffaa mata dureen isaa ' Gadaa ' jedhu minjaala mukarraa tolfame gubbaa kaa'amee jira. Mata duree jalatti barreeffamni ' Dhaabbata Dimookiraatawaa Oromoo Booranaa jedhu katabamee jira. Barreessan kitaaba kanaa Asmaroom Laggasaa jedhama.

Iddoon kuni giddugala aadaa Oromoo Salaaleeti. Naannoo kanatti namootni kan jiranii fi konkolaatan seensa giddugala aadaa Oromoo Salaalee fuuldura dhaabbatee kan jiruudha. Shiboon daddabarsa elektiriikidhaaf oolu naannoo kanatti ni jira.

Konkolaataa halluu diimaa qabu kan bakka dhaabbii konkolaataa dhaabbatee jiru. Konkolaataan kun tajaajila geejjibaa saffisaa ta'e kan kennuu fi namoota muraasa qofa kan geejibudha. Yeroo baay'ee namoota qabeenya qabanii fi hojjettoota mootummaatu itti gargaarama.

Kun Kabaja ayyaana Masqalaati. Namoonni ifaa ibsuutiin bakka tokkotti uffata adii uffachuutiin kabajaa jiru. Ayyaanni kun guyyaa argamuu Fannootiin walqabatee kabajama. Ayyaanni kun Itiyoophiyaa keessatti waggaa waggaan kabajamuun beekama. Ayyaana kana kana kabaju Amantoota Amantaa Orthodoksii Itiyoophiyaati.

Jabanni kun jabana miidiyaa yommuu ta'u miidiyaan bara kana keessatti fydhatama guddaa argatee jira. Miidiyaawwan gosoota gara garaa kanneen akka televizyiinii, yuutuubii, tiiktookii, feesbuukii fi kanneen biroon ni argamu. Suuraa kanarratti immoo miidiyaa ETV argina.

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa argaa jirru kun maqaan isaa timaatimii jedhama .timaatimii kana kan gurguraaf gabaatti dhiheesse jiru kun dubartii tokkoodha. akkasuman illee timaatimiin kun jiruu fi jireenyaa namoota keessatti faayidaa hedduu qaba.

Namoonni lakkoofsan shan ta'an kun miseensota maatii tokko yoo ta'an, isheen tokko haadha akkasumas afur immoo ijoollee dhiiraa tokkoo fi dubaraa sadi kan haadha kanaati. Haatii fi ijoolleen kun uffata aadaa Itoophiyaa haalluu adii qabu uffatanii jiru.

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa amma argaa jirru kun maqaan isaa daabboo daakuu duqeetii irraa hojjetamaniidha. daabboon kun daabboo bareedaa fi miidhagaa nyaataaf kan namaa hawwisiisuudha. daabboon maashiniidhaan hojjetamee gabaa kan dhihaatudha.

Kun ijoolleen gaarii harreen harkifamutti fe'iisa mukaa fe'anii yoo deemanidha. Gaariin meeshaa gommaa lama qabuufii ba'aa adda addaa itti fe'amee harreen kan harkifamuudha. Cinaa isaanitti xiqqoo irraa fagaatee manni baankii Abbaay jedhu ni argama.

Namni handaaqqoo hirsiisee gabaatti geesse gurgura. Handaaqqoo isaa kana immoo tokko tokkoon yookaan baay'inaan iddoo tokkotti fuudhee gabaa geessuu danda'a. Namichi kun handaaqqota walitti hidhee ulee isaatti rarraafatee baatee jira.

nyaata aadaa kan uummata oromoo biratti baayyinaan beekkamu argaa kan jirrudha. innis nyaata baayyee mi'aahu yoo ta'u maqaan isaa ammoo cororsaa jedhamuun kan beekkamudha. kunis dhadhaa, midhaan fi wantoota kana fakkaatan irraa hojjatama.

Suuqii meeshaaleen manaa itti gurguraman fuulduratti haadholiin lama daandii irra taa'aanii timaatima diimaa gurguraa jiru. Hadhooliin timaatima gurguraa jiran lamaanuu mataa irraa baarneexaa keewwatanii jiru. Isaan duuba barmeelli lama walinaa dhaabbachaa jiru.

Uummanni Oromoo meeshaalee faaya miidhaginaa hedduu qaba. Sabni kun jiruufi jireenya isaa haalota garaa garaatiin ibsata. Kana jechuun meeshaaleen inni itti fayyadamu marti hiika jireenya isaatiif laatu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf calleen faaya qofa itoo hintaane icciitii jiruu isaati.

Yeroo ammaa aannan baay'inaan oomishamaa jira. Kana waanta ta'eef namoonni baay'een itti fayyadamuu eegalaniiru. Kun immoo warri oomishan haala gaariidhaan akka oomisha isaanii dabalan taasisuu danda'eera. Kana irraa ka'uudhaan akkuma humna namootaatti leetira garaa garaatiin qopheessuudhaan gabaadhaaf dhiyeeffamaa jira.

Biyyi keenya Itoophiyaan aardii afriikaa keessatti argamti. Kun immoo biyya kanaaf carraa guddaa ta'uu danda'eera. Kana jechuun qabeenya uumamaa aardiin kun qabdu irraa akka fayyadamnuuf carraa nuufbanuu danda'eera. Kana waanta ta'eef namoonni baay'een yeroo ammaa biyya kana keessatti hojii albuuda baasuu hojjechaa jiru.

Meeshaa mana keenya keessatti itti fayyadamnu keessaa tokko yoo ta'u innis maqaa isaa siree jedhamuun kan beekkamudha. Sireen kun ammoo kan inni irraa hojjatamu mukaa, fi gogaa loonii irraati. Innis irra rafuuf nu tajaajila.

Biyya keenya keessatti laggeen hedduutu argama. Laggeen kun immoo biyyuma kana keessaa madduudhaan nufayyadaa jiru. Kun immoo biyya keenyaaf faayidaa guddaa kennuu danda'aniiru. Laggeen keenya kun baay'een isaanii gara biyyoota alaatti yaa'uudhaan warra hollaas fayyadaa jiru.

Kun daandii baaburaa yoo ta'u, baaburri qabee daandii kana imalaa jira. Namoonni ammoo qabanii cinaa karaa kanaa deemaa jiru. Daandii kana cinaatti alaabaan Itoophiyaa fannifamee mul'ata. Akkasumas sararri elektirkii karaa kana irra darba.

Kun loogoo Baankii Oromiyaati. Loogoon kun boca killee kan qabu yoo ta'u, halluu cuquliisa fi magariisa dibamee jira. Loogoo kana irratti mallattoon fakkii fardaa kan miila isaa duraa lamaaniin ol dhaabatee jiru ni argama.

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaanii asitti amma argaa jirru kun atileetota baay'ee wal dorgommii fiigichaa geggeessa jiran argaa jirra. akkasuma illee atileetootni kun atileetota dubaraa ykn shamarran duwwaa kan taa'aniidha.

Kun beeksiisa dhaabbata Itiyootelekoom jedhamuuti. Beeksisi kun waa'ee waraqaa eenyummaa digitaalaa kan dubbatu yoo ta'u, namoonni gara dhaabbata kanaatiin akka dhaqanii galmaa'an kan hubachiisudha. Loogowwan dhaabbata kana illee beeksisa kan irra jiru.

Mana amantaa ummata musliimaati. manni Kuni iddoo amantoonni amantaa musliimaa keessatti sagadaniifi keessatti waaqeffataniidha. manni amantaa musliimaa maqaa masjiida jedhamuun waamama. namni uffata adii uffatee qoobii mataatti godhatee jiru tokko gara masjiida kanaatti deemaa jira.

Dibanni rifeensaa saamsamaan lafa irra ciibsamee jira. Maqaan dibata kanaa ' Hakiim Ooliiv ' jedhama. Dibanni kun biqiltoota adda addaa irraa kan qophaa'uudha. Dibanni lafarra ciisee jiru kun qadaadamee yookan saamsamee jira.

Kuni mana nyaati itti qophaa'udha. Gubbaa bantii isaarra iddoo ittiin aarri bahutu jira. Bantii isaa irratti biqiltoonni garaagaraa marganii argamu. Dudduuba isaa ammoo biqiltoonni yookiin mukkeen dhedheeroon bifa magariisa qaban jiru.

Haroo uumamaa baay'ee miidhagaa, bifa magariisaa uffatee jiru argina. Naannoo haroo kanaatti gaarri bosonaan uwwifame kan bashannanaaf fayyadu ni argamu. Haroon kun yabalawwan adda addaa fi bidiruu baachuu kan danda'u dha.

Kun konkolaataa fe'iisaa karaa irraa ba'ee dhabachaa jiruudha. Konkolaataan kun karaa irra deemuu qabu irraa cinaatti bahee dhaabachaa jira. Dudduubaan ammoo konkolaataa tajaajila ummata deddeebisuu kennitu tokko ammoo daandii irra imalaa jirti.

Biyya kana keessatti dhiqama biyyee hanbisuudhaaf karoora baafameen hojii hedduutu hojjetamaa jira. Hojiiwwan kanneen keessaa tokko daagaa ijaaruudha. Daagaa ijaaruun dhiqama biyyee hanbisuu keessatti gahee guddaa qaba. Kana malees bishaan lafa keessa seenee jiidhinsi akka iddoo qabatee turuuf fayyaduu danda'a.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun namoota mana kompiteera keessa taa'aa jira jiran argaa jirra. namoonni kun taa'anii mana kompiteera qaqqabaa kan jiranidha. akkasuma illee jarri kun kompiteera irra waa ilaalaa jiru.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii argamaa jiru kun wantoota addaa addaati. Wantoonni argamaa jiran kun gabaatti gurguraaf dhihaatanii kan jiranidha. akkasuma illee wantoonni amma argamaa jiran kun kanneen akka dinnicha, qaaraa, qullubbii diimaa fi kan kana fakkaatanidha.

Kopheen bifti isaa gurraacha, jalli isaa adii dukkanaa'aan kun kophee warra dhiirotaaf ta'udha. Kopheen kun irra keessaan uffata lallaafaa irraa kan tolfame waan ta'eef, keessa isaatti biyyoo galchuu ni danda'a.

Kun loogoo dhaabbata viidiyoo dhiyyeessu kan ta'e kan Yuutuubiti. Loogoon kun barreeefama Yuubuubii jedhu kan ofirraa qabu yoo ta'u, halluu garaa garaa kan dibameedha. Halluuwwan kunneenis diimaa, gurraacha fi adiidha.

Kun nyaata marqaa jedhamuudha. Nyaati kun yeroo baay'ee dubartii deesseef kan hojjatamuudha. Garuu namoonni kuunis nyaachuu kan danda'anidha. Marqaan kun daakuu fi dhadhaa baqfamaa irraa kan hojjatamu yoo ta'u qaama ijaaruuf baay'ee barbaachisaadha.

Saayinaa magariisa duwwaa isaa lafa jirudha. Lukti namaa saayinaa kana cinaa jira. Kophee naayikii godhatee jira. Wanti halluu diimaa qabu immoo cina isaatti xinnoo ni mul'ata. Saayinaan dhimma maalif barbaachisa?

Kuni Qola kitaabaa yookiin kitaaba mata dureen isaa "Jireenya Qaxalummaa" jedhuuti. Qola kana irratti fakkiin gartokkeen namicha irree qabuu tokkoo ni mul'ata. Akkasumas barreefamni waa'ee kitaabichaa dubbatu bifa magariisaan barreefamee argama. Barreessaan kitaaba kanaa Injiinar Pheexiroos Biradaati.

Itoophiyaan biyyoota qonnaan jiraattu keessaa ishee ijoo fi jalqabaati. Dirreewwan diriiroo ta'an hedduu isaanii jallisiidhaan oomishuun guddina dinagdee isheef gumaacha guddaa kan taasistudha. Qamadiin faca'ee jiru kun, gogee haamamuuf qophaa'eera.

Kun Oomisha muuzii firii naqachaa jiruudha. Muuziin kun nyaataaf kan hin geenyedha. Muuziin kun nyaataf gaafa gahu, bifti isaa gara keellootti kan jijjiramuudha. Oomishi kun baay'inaan kan firii buufatee jiruudha.

Siidaa mucaa xiqqoon tokko dugdaan ciistee waan akka kubbaa fakkaatu wayii faana miila isaarra kaawwachuun ittiin taphachaa jira. Wanti kubbaa fakkaatu kun qubeewwan Afaan Ingliffaarraa kan ijaaramedha. Dudduuba isaa gamoo wayiitu jira.

Abbootii amantii, angafootaa fi luboota amantaa Ortoodoksii uffata bifa adda addaa uffatanii kan jiranidha. Baay'inaan uffata gadidheeraa bifti isaa gurraacha ta'e uffatanii, mallattoo fannoo morma isaaniitti godhatanii kan dhaabbachaa jiranidha.

Kopheen sharaa kan dubartootaa bifa gurraacha qabu, teessoo bifaan adii ta'e irra kaa'amee jira. Dudduuba isaatti ammoo biqiltuun qodaa isaa keessa kaa'amee jira. Kopheen kuni lallafaa fi gubbaan isaa jirbii irraa kan hojjatameedha.

Maashinni qulluubii siimaa fi qullubbii adii daakuu danda'u minjaal adii irra taa'ee jira. Maashina kana keessatti kaarootii fi raafuu adii maramaan daakamanii jiru . Maashinni qullubbii daaku kun qadaadamee taa'aa jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaa halluun isaa cuquliisa kaan immoo gurraacha ta'ee fi karaa duubaa karaa ittiin humna ibsaa fuhdtu fuulduraan immoo sibiila qal'oo wantoota uruuf gargaartu kan ofirraa qabudha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii argaa jirru kun namoota baa'aa wayii saggoo isaanii irratti baatanii karaa gubbaa adeemaa ykn karaa gubbaa imalaa kan jiranidha. akkasuma illee namoonni kun baay'atanii Wal duukaa adeemaa kan jiranidha.

Alaaban Itiyoophiyyaa sibiila dhaabbatee jiru irratti fannifamee jira. Alaaban kuni haalluu magariisa, keelloo fi diimaa gubbaa gara jalaatti kan qabuudha. Alaabaa kana giddutti fakkiin urjii ni jira. Samii keessa duumessi ni jira.

Dibanni qaama tokko qadaadamee lafa irra ciisaa jira .Meeshaan dibanni rifeensaa kun keessa jiru bifti isaa halluu magariisadha . Innis seeraamikii manaa irra kaa'amee jira. Maqaan dibata kanaa ' Saansiilk ' jedhama.

Suuraa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahimadiidha. Suuraa kana irratti qaruuraa bishaanii ofi cina kaawwatanii sagaleee guddistuu fayyadamuun haasawwaa gochaa jiru. Dr. Abiyyi kullittaa adii kan kaawwatan yoo ta'u karaabaataa godhatanii hin jiran.

Kun ooyiruu oomisha timaatimii yoo ta'u, oomishi kun firii kennuu eegalee jira. Oomishi kun firii baay'inaan kan buufateedha. Harki namaa firii timaatimii kana jirma isaa irraa kutuun gadi rarraasee qabee jira. Bifti oomisha kanaa maali?

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa argaa jirru kun mana bareedaa tahee fi mana baay'ee miidhagaa tahee argaa jirra. manni baay'ee kan tahedha. akkasuma illee mana kan bira namoota baay'eetu biratti argamaa jira.

Piroofeesar Biraanuun Naggaa yeroo ammaa kana hogganaa ministeera barnoota yoo ta'an, imaammata baay'ee jijjiiruudhaan nama beekamanidha. Piroofeeser Biraanuun nama cimaa fi seerota ulfaatoo babbaasuudhaan beekamu. Seeerotaa fi qajeelfamoota isaa ni jaalattaa?

Daandii baaburaa magaalaa Finfinnee keessaatti nama geejibuuf gargaarudha. Daandiin kun naannawaa meeksikoo yookin Caffee Aannanii jedhamutti argama. Gamoowwan adda addaa fageenya garaagaraa irraa mul'atu. Wadaroon elektiriikii baay'een fageenya irraa ka'anii hanga asiitti ni mul'atu.

Iddoo kanatti namoota hedduu taa'an argaa jirta. namoonni namoota ciccimoo fi hoggansa gurguddaa addaa addaa irra jiranidha. akkasuma illee namoonni kun taa'anii waltajjii tahe hirmaachaa kan jiranidha. namoota taa'an jira keessa itti gaafatamaa ministeera Piroofeser Biraanuu Naggaadha.

Oromoon aadaa bal'aa qaba isaan keessaa immoo aadaan uffannaa isa tokko. Shamarran Oromoo uffata aadaa isaanii uffata sii suura ittiin ka'uun aadaa isaanii isa akkas bareedu kana addunyaatti mul'isuun beekamu.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun bishaan guddaa tabba irraa asi gad bubbisuudha. bishaan kun kobbaa adii kan tahe argarsiisaa kan jirudha. akkasuma illee bishaan kan bir biqiloota addaa addaatu argamaa jira.

Weellisaan Afaan Oromoo beekamaa fi jaallatamaan Haacaaluu Hundeesaaa maayikii qabatee sirbaa jira. Haacaaluun uffata gurraachaa fi adii uffatee jira. Sirboota Haacaaluu Hundeessaa keessaa beekamoon kanneen akka maalan jira, waa'ee keenya, jirraa fi kan kana fakkaatan fa'aadha.

Kun iddoo meeshaaleen suphee irraa itti hojjatamanii fi itti gurguramanidha. Iddoo kanatti meeshaaleen biyyee suphee irraa hojjataman garaa garaa hammaan baay'ee ta'an nii argamu. Kanneen keessaa jabanaa, hullee, okkotee fi kanneen biroo bakka tokkotti kuufamanii jiru.